Labol hoore gorgo.

Ɗo ɗum lldu on ndabbawa marnga kosɗe nay be peɗeli nga ɗo mari vicco jungo nga ɗo nandi be pallandi.

nyiɓaalo moftirde.

Himɓɓe nder kombuwal.

Lekki yareteeki jey himɓe. Kaali maaki daneejum, be binndi nasara a dow. Nder man woodi paalel kolobayel haa nder. Innde lekki man Gestid, ki ɗo waɗa lekki olsa, nden ki ɗo hoyna huɓɓol ɓernde goɗɗo ,to ɗo huɓɓa.

Ɗo ɗum sare on ɓe tanki leddi mare be tayils, mahol man fu ɓe waɗanigol tayils ɓe fauni mahol man. Nda windoji ɗo maɓɓi, nda dammuɗe ɗo maɓɓiti.

Ɗo rigaji rewbe on guɗa tati jue'ɗi. rigaji man bo ɗi wala juɗe be ɗo biliɗi ha bellel be yenata.

Kusel keccel nder taasawo.

Ɗo ɗum taasaaje on ɗo jeeri, ndaa tire hon pamaron ndaa koofi hon ɗo yowi dow maajum, nda kore boo, ɗe ɗum nyeɗirta nyaamndu koo njaram ɗum waata nder taasaaje man.

Ɗo lawol on tokkiri chaka chi’e nda woɓɓe ɗo dilla be kosɗe sera lawol man nda woɓɓe ɗo maggi mashinji maɓɓe nda goɗdo fu ɗo va’i kekeyel muɗum har chaka ton.

Ɗoo pilet on rooba on , kon ɗo yondi ndiri, pilet hon man ni ɓe ɗo huutinira dum ha nyamurgo nyamdu.

Himɓɓe ha yasi julurde.

Ɗo'o Ɗum Pali kanka Na on Jodi Ɗenda Ɓe Ta'i Gota Ɓe Hetti Ɗum Ɗer Man Ɓodejum. Kankana ni Ɗum Ɗo Yare Ɗembo Ɗum Ɗo Limte Ɗer, Ɓi Ɓe Leɗɗe.

Kuje faune rewɓɓe.

Do ɗum hoore debbo on do mori den odo yowi jude maako didi dow gaasa maako man. ha koli maako man do mari kalagaaje.

Lotowo gaasa debbo.

Ɗo saintifik kalkuleto on. Ngel ɓe hutinirta ha heftugo limngal.

Roɓe ɓeɗo defa.

Do himɓe on do va’i pucci ɓeɗo fauni pucci man kamɓe fu ɓeɗo fauni ɓeɗo tari metali ɓaleji.

Ɗo pellel on gel be sorata kujeji faune suɗu. Nɗa jamɗe ɗe be warata labuleji ɗammugal ko labule winɗo.

mordi ɓingel debbo.

Nder sare.

Ɗo ɗum kalaka je on ɗuɗɗe fere-fere de be faunirta ha koli.

Fandu sabulu yiwago.

Pit ɓe let ɗe.

Ɗo ɗum nder kanti on. kantiru ndu ɓe sorata urle fere-fere. Nda urdi man do sili.

Deftere vindir ki.

tuuta wal

Ɗo ɗum akwatiru ɗo maɓɓiti, der akwati man ni ɗo mari sufainaje fere-fere ɗi makaniki en ko injinia en hutinirta ha fistugo ko Haɓɓugo jamde.

Do dum foto yeso nyiɓalo on, nyibalo gidan sama nda dammugal man do mabbiti nda windoji man bo dum glas on do mabbi

Pellel l fijrde bol kosɗe.

Ɗo ɗum ɗereji jarida on ɗeɗe ɓe jangata habaruji.

Korom je pellel nyamugo.

Ɗo gadin on, pellel ngel ɓe tiggata leɗɗe pamare. Ɗe ɗon nder ledaji ni, ɓe wata be leddi, ngam be hosa ɗum ɓe yaha ɓe tigga ha maunata. Ko ɓe sora ɗum, ko ɓe eggina ɗum ɗoɗɗon.

Ɗoɗum yonde sari on, nda gene wodi bo dammuɗe ɗidi maɓɓi be windoji ɗiɗo bo ɗo maɓɓi, wodi dammugal maɓɓi tingal bo ɗovanga.

Ɗo ɗum foto hore debbo on ɗo mori, ɗo wati yeri ha noppi mako, oɗo penti peɗeli mako bo chuɗi.

Ɗo injiyel on gel waɗooɓe paɗe hutinirta. Ngel ɗo huwira be yite lantarki. Ɓe ɗo hutinira ngel haa woggugo sera paɗe man walta ngam to ɓe timmini paɗe man.

Do ɗum akwati on. Akwati man ɗo mari jamɗe je be hutinirta ha sehugo leɗɗe, sehugo unorɗu, ko unɗugal ko koromje, ko nanɗi be man.

Ɗo dum foto deftere on ɗojoɗi dau kapet.

Ɗo rewɓe on ɗo ɓorni limce boɗeje ɗo jogi kore. Ɓeɗo waɗa fijirle gargajiya.

Ɗo ɗum jarka on, jarka man bo ɓe ɗo waatira nebbam defirtedam on.

Ɗo juɗe himɓe ɗiɗi on ɗo hofniri, juɗe man ɓe ɗo faunide be lalle, e halagare.

Lekki mo ɗe teeki.

Kolbaji ndiyam biɓbe leɗɗe.

Ɗo ɗum ɓikkoi on ɗo fija bol kosɗe, ha pellel fijirde.

Ɗo lemu on lammukon, be ɗo moftikon be ta’i goɗɗe ɓe ɗo telliɗi dow goɗɗe deen.

Geene faawne, Geene asbinaama haa semta mahol, ɗon howiri bee mahol dammungol, Geene man ɗon mari pinndi boɗeejum, haako ɓokko-ɓokko. Ɓe ɗo fawnira ci'e bee Geene fawne ngam vooɗa vo'ina saare, koo Janngirde koo balbe kuuɗe waato Office.

Ɗo jungo on ɗo jogi gazal, gazal ɗo roɓe ɗo faunira ɗum ɓe ɗo ɗiɗa ha gite ko hatinɗe ɗum ɗo mari nonɗe ɓalere.

Korom je sudu.

Ɗo kanti on ha ɓe sorata kuje nyamdu, nda biskit hon ɗo sili be milo ɗum ɓe waɗirta tea, nda dyakketekon fere fere ɗum ɗo chiriyi nder kwaliji majum.

Koram je sudu.

Mota a dowa leɗɗi.

Nyebbam wujagoo.

Ɗo nyamdu on. Hako kecco, ɓe hamƴi, ɓe he'i tingere, ɓe rufi bakuru totton. Nda lingu bo ɗo wanga totton.

Ɗo ɗum pellel nyamugo nyamdu on nda tebulji nda korom je ɗo tari tebulji man.

Boro ha dow durowa.

Ɗo kwaliyel on bode’el. Gel be sawiri lekkiji be yarnata bingel jab do’el be damba.

Ɗo ɗum tutawal on, ngal leddi feere. Ngal ɗo mari nonɗe cuɗi jargina, be daneejum, be boɗeejum. Tutawal ni ɓe ɗo holla alaama leddi on ɗi mari ngal, nden bo ɓe ɗo tigga ɗum haa ofisji, e nukkuje ɗi hollata alaama leddi man.

Ɗo ɗum ko’e rewbe on, ɗo mari morɗi fere fere, nɗa mordi, nɗa ɓo ɓeɗo mora goɗɗi, nɗa ɗo ɓo safi tama mora ka tawon.

Kantiru kare fawne,

Ɗo ɗum aji on ɗum jangungo ɓikkon nda ɓikkon man ɗo jooɗii ɓeɗo hufi teburji ɗi ɓe windirta ɓe ɗo waati sumuntaaje haa kunduɗe maɓɓe.

Ɗo dum yonde sare on. Sare marnde gidan sama, nda get yonde sare man ɓe fauni ɗum ɗo mari penti bo danejum.

Ɓoggi hiite ɗo jooɗi dow tebur ,ɓoggi yiite man ɗon ɓaleewol be daneewol. Ɗi fu maagi, ɗi ɗo mari pulaayaji haa ragare.

Ɗo hore ɓingel dewel on, gasa mako reeta man ɓe ɗo mori ka, reeta bo ɗo safita non non.

Ɗo ɗum ajiru jangirde ɓikkoon nɗa ɓikkon ɗo joɗi kongele bi ye teɗum tebur ha yeso mum tutawal naigeria do tikki sera ɗon ɗa janginowo man debbo odo dari odo borni limse ɓaleje o ɗo mojigele’el bo de’el oɗo jangina ɗe nɗa dammugal sudu man ɗo maɓɓiti bo.

Do butaji ketil on ɗiɗo mari boggi hite lantarki ha ɓandumaji be do hauta ɗi ɓe hite lantarki ngam be dolla ndiyam.

Oldi daande roɓɓe.

Ɗi o ɗum nyamdu on du ɓe he'i tingere be tumaturji kecce, be haakoji fere fere ɓe rufi ha dow maru.

Ɗo injiyel on, ngel vo’inooɓe kujeji yiite irin fanka, ko nanndi be may, ɓe ɗo huutinira ngel, ngam ɓe hefta ko vonni haa hunde man.

Ɗo ɗum hore keke on ngel ɓe nyotirta limshe.

Ɗo ɗum oofis on pellel kuugal, nda korwal jooɗugo, nda compuuta haa yeeso mɗajum.

Inji wa ta’ugo leɗɗe.

fawru ɗo dogga haa ladde

Ɗo nyamdu on marori be nyebbe ɓe defi, nda liɗɗi cha’aɗi nda geraɗe ɓoltaɗe ɓe heie ta’i lemure ɓe yowi nda ɓe heƴi tumatur be tingere be salak ɓe yowi sera ɗon.

let ne kec shet

Ɗo jamɗe on fere-fere ɗo joɗi ha dow katakoje. Jamɗe ɗe kafinta en hutinirta ha fondugo, ta’ugo katakoje ngam waɗugo koromje ko leece.

Moftir de siyasa.

Injiyel ta irki jamɗe.

Ɗo ɗum hooto debbo on ɗo fawni, hoore maako ɗo mari morɗi juuɗɗi, ɗi ɗo jimbiti, nden o ɗo waati yeri, o ɗo waati daarooɗe gite.

Ɗo ɗum posayel on, ha nder magel wodi almakashi, wodi kujeji helnyugo peɗeli, be kujeji safitirgo gasa, be luttuɗum kujeji vo'inirgo ɓandu ɓi Adama.

Ɗo tingeje on guɗa Ɗiɗi. Tingeje ni be ɗo rema ɗum. ɗum ɗo irte nɗer leɗɗi. Nɗen dum do heƴa ɗum saira nyebbam ha ɗefugo nyamɗu.

Ɗo mota on ɗou dari ɓeɗo fauniri nga bo be leppi.

Ɗo ɗum komputaji on. Goɗɗi ɗo maɓɓiti, goɗɗi ɗo maɓɓa. Ɓeɗo hutinira ɗum haa waɗugo taypin, larugo vidiyo, vindugo inɗe, yarɓuki patakeji haa intanet ko nandi be man.

Derke'en fijooɓe bol, ɓe do fija bol kosɗe

Debbo ɗon dari oɗo borni rigawol jungol jude mako woo takki lalle, o fauni owaɗi halagare ha hondu mako.

Inji'el foondir ngel jamu.

Ɗo jungo go goɗɗo on ɗon jogi kofiru gilas.

Jamɗe su fayenaaje.